Paɣa ŋɔ kpabila bia n kohari yaayɛri yaayɛri ŋɔ foo n ʒɛ nimaani yebsirili yaayɛri ŋɔ puuni liiga ʒee biɛni ka liiga piɛlli biɛni ka liiga nuɣuso gba biɛni goota gbini ka bɛ ʒɛya yebsiri yaayɛri ŋɔ.

Doo n chɛna ka shitori bɛni n ti tabili kpakpa koha ka loori piɛlli gba bɛ di puuni so gba ʒɛya ka yɛ liiga yɛlo ni sanboodi nima

Ashibiti ni ka bɛ daari bari ŋɔ chani ŋɔ bɛ daarila bari ŋɔ chana ka o dola garo zuɣu ka bɛ zaŋ nye'pɔbirigu zaŋ kpa bari ŋɔ Ashibiti ni Tuuntumdiba ŋɔ zaa gba nyɛla ban pɔbi nye'pɔbirisi.

Paɣa mini doo mbɛ kom ni kom maa ni chɛmsi nima dola kom ŋɔ puuni ka shɛba lee za kpaŋ ha ka yuuni kom ŋɔ puuni.

China nima jɛma duu bɛ yela liiga waɣila liiganima ŋɔ nyɛla zaɣ'dozima ka shɛŋa nyɛ zaɣ'sabila shɛba pinila kolikoli ka shɛba mi mali zabiri bɛ zuɣiri ni.

Doo n zɛya gbubi dɛma bini ka paɣa za doo ŋɔ yɛanga paɣa ŋɔ sola jinjam sabinli ka ye liiga bɔɣi bihi ka di nyɛ zaɣi piɛlli ka lee bo n bo zaɣi zɛhi gabi di puuni bihi gba n ziya bi yɛanga nyundi ŋɔ.

Toondana n-tiri salo nuhi toondana ŋɔ yela liiga ʒee ka shɛba ʒeya ka gbubi samboodinima toondana ŋɔ nyaaŋa so yela liiga sabinli ka so gba be nyaaŋa ka kpa ninkpara.

Duu n lu n doya duu ŋɔ puuni woya nim biɛni taabo kaba bɛ di puuni duu maa bi peenti limi peenta piɛlli di taha maa gba nyɛla din wurim

Salo paɣaba ni dabba n ʒɛya ka gbubi paati filaaki nima bi kuli ʒɛmi ka yɔhira ka shɛba pili zipila.

Loori pielli. ka Salo tam gooni zuɣu. Gooni ŋɔ nyela bɛ ni zaŋ kuriti n zaŋ mɛ sheli. Salo sheli ban be dizuɣu ŋɔ bɛ nyela gban sabila ka zaɣi yini be gbunni. Loori pielli ŋɔ shee pool waɣinli N saya.

Paɣiba ata n-chana bɛ zaa yela neem'piɛla bɛ zaa pirila namda yinsi ka yino lee gbubi baaji ka baaji nyɛ zaɣ'nuɣuso bɛ bela jirambiisa gbuni ka di tingbani maa zaaha kuli viɛla ka nyɛ zaɣ'piɛlli.

teebuli ŋɔ zuɣu kopu n tamya ka jiŋlaa gba tamya teebuli shɛli gba n ʒɛya ŋɔ ka fulaawaasi nim tam dizuɣu ka baskɛt biɛni ka kuɣu ʒɛya

Gbanpɛla nlaɣim zaya ka shɛba wuɣi be nuhi be zaa ʒiya maa pɔb la nyɛpɔbrisi ka shɛb ʒɛ nyaanga ngbib anfooni nyaari foto nima

Paɣa ka o ʒi daguli daguli maa puuni din paɣari niɛma bɛ di puuni ka naan yi chɛ polish nima o gbubila laɣari o nuuni paɣa ŋo nyɛla gbansabinli

loori n saɣam ʒɛya ka so ʒɛya ka gbubi foon n zaŋ kpa o tibili ban ʒɛya maa shab vahandimi lihiri loori ŋɔ puuni

bi barila moto nima ka shab bɛ loori puuni ka ban bari moto nim ŋɔ shab gbubi foto nima ka kuli diri dari

Shikurubihi m-bɔhindi tabiibi baŋsim zaŋ kana alaafee tuma shee bɛ karimba ŋɔ nyɛla ŋun lara ka shikurubihi ŋɔ gba tiriti bɛ ni bɔhindi binshɛɣu ŋɔ.

Paɣaba n ʒɛya n gbubi gbambihi ka zahama bɛ di puuni gbambihi ŋɔ di shɛŋa nyɛla zaɣ nuɣso ka shɛli mii nyɛ zaɣ vakaɣali dabba gba bɛ bi puuni to amaa paɣaba ŋɔ n lee nyɛ ban galisi

Ziliji di baa ayi n ʒɛya ka paɣaba ni dabba kuli za ziliji nim ŋɔ tooni bi ʒɛya maa gbubi la sanbɔri gbanpiɛla noli n nyɛba gbansabinli zaɣa yini bɛ bi puuni.

Be droyila paɣba ka droyi dabba dab shɛb beni droyi ŋɔ be puuni shɛb ʒila adaka nima ka so ʒi kuɣa ka so mi gbabi yuri

gban piɛli mini gban sabinli gban sabinli ŋɔ nyɛ la do o yɛla liga ʒiɛ ka gban piɛli ŋɔ nyɛ paɣ' o yɛla liga nuɣiƒɔ bɛ zaŋ la maʒɛna tam tɛbuli zuɣ' ka kpaɣisiri maʒɛna ŋɔ